Tamarizanne asay shiiqiza keeththa giddon daro asay issi bolla shiiqizi peettesko haasayka shiiqota bolla daro banthe maxaafanne waraqate oyqqizi issi bolla dizayssakko.

issi lo7iza keeththaza giddon uzupu macaasati hiidi doosonakko izatappeka issinna odayda dishin hankoti siyoosonakko gidi uttin hankoti akeekan bantasabiya siyoosona

Issi lo'iza keeththa bolla issi macasiya de'awusko. Ha macasiyakka booththanne dunguza malatiza ongay diza mayo maayada haasayiza miisha ba kushshen oyqada de'awusko.

Asata woganne maara bessiza bessan daro asay uttidi beetishe de7ees. duma duma botha ne karetha misha mayidi be sinthani sinene tuke esishe malesiko

Issi gita keethazi dizoyssa besseeskko.hakeethazappe guye baggara uuthazi dizoyssanne sinthe baggara qeeri guwaaro oosoti dizayssi maleesko. hakeethazi doya dizoyssinne hakeethazappe guye baggan hara miisheti de7oosona.

Daro miththayi betiza so'onni asayi eqidi betees.haa asa giddonkka boththa mayo mayida cima asayikka betees.haa asappe hanikko asayi qasekka duniguzza mayiza asayikka betees.issi na'aikka giddonni de'ees.

Issi githa miththape sinththe baggara keeththazi eqqizi beeththeskoo; ha keeththazi maathan kameththiza iza gidishin ethappeka sinththa baggara naa7u deeshsha naathi eqqidi biidde dizayssa maalles koo.

Ha eqqiza asasta giddon dumma dumma banta woganne turizime saabida mayota mayidi dizaytati betto sonakko. Etappe bagga asay bantha kushen gufe oyqqideskko.

Issi lo'izabessan oyddo asati beettosonakko haasatappeka naati maja gidishin naati adde gizizayssi eretto sonakko ittika lo'booththo bolla silkenne hara hara miisha oykkidi bettiyossa maallesko.

Issi githa maccasiya lo7iza bessan eqqada beeththawuskko; ha maccaseeppe guye baggaara toophiya banddiray eqqidoyssa malezko; izakka haasiza miishsha ba kushe bolla oyqqaza eqqaduskko.

Daro asati issi bola karetha mayo mayidi betosonakko ha asatika asa nata tama metoppe ashizaysa gididi eretiza gidishin hedzu yafaran eqidosonakko.

Issi lo'iza ketazzi betesikko .haa ketazzi kawoteththayinne ayisso eqoteththa keththa asayi aqiza besa gididoyissa malessikko

paayatethi naagiza ayqota keetta giddon hargiza macasiyo beyanaw daro asay yizaage beettesikko etikka cima asatanne yelaga asa gididi de'osonna.

Issi lo7iza bessan kike mocconay eqizoyssa mallesikko. Ha kiike mocconape guye bagara dizayisi daro asay didi eqizi beetosona. Ha asatika a kaalide diyoganne ara issipe diyoga maleskko.

Issi lo'iza keeththan issi malatettiza mawo ma'iza asati bettosonakko ha asatappeka goye baggara tophiya bandiray de'eskko ha bandiraf sintan diza asay banta kushe bolla booththa warqate oyqqidasona.

githa kaamee biza ogen daro asati eqqidi beettosonakko ha asafeka ushechcha baggara kaame eqqidi beetteskko ha kaamekka iitaba woykko mooretidaba efanaw eqqizayssa malezko.

kohaase ka7iza bessan daro naati kohaase ka eshe de7oosonakko ha naati darotikka beettesetappe issoy issoy zo7o may7o may7ida dishhin issoy issoy qasseka maata bolli simmiya may7o may7idesakko

daro asay issi bolla de7ishin ha asazafe sintha baggara teknologie mashine deesko ha maashinezi asa naatas kare biitha yeddize paasporthe kessizayssa gidesko

Bettiza kaame de'esko he kaameppe sinthe baggara sarotetha naagisiza asati ekidi bettosonakko kame bollafe kame erisiza miishe kessishe deishin kaame laaggiza asi be'ishe de'eskko

Aaway dizanne issi lo'izasoosan heedzdzu asati saetha naagisiya gaasa gididi oyde bolla uttidi beettosonakko ha asatappe issi asa kushen iskibirto oyqqidi hanin hankoseti waraqata oyqqidi beettosonakko.

sarotetha naagisiza issi addezi deekkees izikka sarotetha naagisiza addezikka keehidi daro asata sarotetha naagisizayta timirteka tamarsise deees goossate hayssika hawo oosanutappe issino zagidanaw dandayees

Keehipe lo'iza bessan daro asati issi bolla ekkidi dizoyssa bessisko ha asatikka be lo'o may'o may7idi dizo sohon nam'u maca asati sinthe baggara dizoyssa mallesko..

issi suqey diza keeththafe sinthe baggara kaame ogen gaare diza hare bishe de7eesko haga hare bolla na7u addeti uttidi beettosonakko etefeka goye baggan eqay deeesko

githa kaamiyey biza oge bolla macanati eqqidi beettosonakko ha macanati naxela may7di utosonakko haan macinaytappe ushachcha baggara bajaje eqqidayssi bettesiko ha bajaje xompesakko

Kaame oge bolla nam'u kaameti eqqidi beetosonako. Ha kaametika banta bollan dumma dumma miisha caanidosonako. Ha kaametika asasi koshshiza miiasha ehizaysatako.

shuchchaynne mithay haaththayka diza sohon issi adde shuchcha bolla eqqizi beettesko ha addezi ba qoodhe bolla tophiya bandara wottizi ba kushe dalgisidi eqqis

Issi lo'iza sofonne cililoy diza bessan daro asay buddetta yize dizoyssa besseesko ha asayappe sinthe xeeran deizayssi booththa ma7o may'izoyssa besseesko hanko asati akaallizoyssakko.

Ha beettiza pootho bolla nam7u maca natinne issi adde eqqidi beetto sonakko ha addezi harusa gidishin nam7u macati de7eesti zo7o may7o may7ido sonakko

Issi gita mithay dizosoan lo'izanne cilliza bessay dizoyssa mallesko ha bessayka galal'o cililo daanizayssanne etafe sinthe baggara daro mithay eqqizoyssa mallesko.

Gita keettafe sinththe baggara nam"u asati mazgabidi bettosonakko. ha asatafe guye bagganne na'i na'u baggan nayti salfiyan eqqidi de'oosonakko. ha naytikka mazgabetosona.

Issi gita keethappe guye baggara daro naati banta yafaran eqqidosonako ha naatika mazgabetanawunne banta ootho oothanaw maaran maaran naagetidosonako.

issi lo'izason na'u asasi eqqidi beetosonakko etafe issina macasha gidishin isoy adde gidizayssa bessisiko sinthe baggara pooto denthida miishe eqqidoyssanne denthi idioyssa bessisko

Gita kaamey yiza oge bolla nam'u qeeri banajeti yishe beetosona. Ha bajajeti nam'atika dooya dizaysa mallesiko. Eeta giddonka asi beetizaysanne eetika sintha bolla simmidoysa bessees.

keyipe xoqasohowara itophiya horopphille kantishe dizayssa bessiza malatay deesko ha horopphille itophiya bandiray dizayssa malanaska daro maaddeskko

keehippe lo7iza keettazi bettishe deeskko ha keettazi gadare gidenna shin katama asi keexxiza keeththa gididayssa maliza lo7o keeththa gizizayssa malatizayssakkogees

buro giigiza oge bolla na7u kameti dizoosi beettosonakko ha kametappe dhisoy oge daaxizayssa gidishin hisoy oge baassizayssa gididi beettosonakko etappeka sinthan dizayssi deesqo

Issi buro kexetide de'za keetha malatiza sohoy betesko, ha Soho bollaka gidon haathey Dizoysa malesko, ha sohoyka haatha demisiza boota masatesko.